nawa école pour cukalel guel keddiɗiɗi mofta ɓurri bonde fo ko mbiya wonde min mi anda kayit ɓiyam to woni kayit ɓiyam majji ko ñalawma tel pewnunomi woni hen hay waɓe no Sow soɓeɓe ni ganda nde pewnuno so tawi a anda nde pewnuɗa kayit ma hol mbaɗo yilanadema gara mairie mbiya jilono ɗekam ɓe mbima min ganda to woni mbiya ɓe mbelaka walludema taw ko an woni mo wallani hoorema ɗum noon mbasiymiɓe tan kala pewnuɗo kayitaji oto fewnu kayit goto yo fewnu kayitaji ɗiɗi walla fewna kayitaji tati mofta kala nde kayi école nawi hen goto tawne heddora goto janggo e jaam so tawi wonko majji hen tawa aɗa heddori kayit o eyyi ɗum mbasiytomiɓe
jarama kaw Mamadou Bakary Konté en jettimo kadi e kala saaha eɗen jiiɗi o araɗo saabu eɗen gandi hande population o <hesitation> sa ƴeewi to banggue état civil ha tengti e kayitaji juddu won saahaji sa ari mbiyata ko mbete aduna o foof ala kayitaji juddu waɗi ɗum noon kono wiiri ni so woni min Coumba mi resama mi ala kayit mi jibini mboɗo yiiɗi ƴewande te min mi yewanani hooram wonti saɗede <laughs> nden oon mawɗo Abdurahmane ko ɓeydata hen caggal ɗum garten <laughs>
<hesitation> hen saahaji so Mamadou Bakary haali mi mi <laughs> anda taw holko kalanmi nde wonno ko haaliko ko ɗum woni ɗon ko mbawmi ɓeydude hen tan <hesitation> fewnede kayit ne moƴƴi kono moftude kayit nde ne moƴƴi ƴeew ƴeew ko haaliɗo ko ƴeew caɗele ɗe o haali ɗe yaade tribunal greffier ƴeew ko haali ɗo ko no wayi hewde ya garta ya garta ƴetta seedeji nawa ɗum Matam te ko ymɓe joguiɓe hajuji mumen gacca hajuji mumen jadayema Matam mbiya ya ɓinguel guel yo ar' an baɗɗo déclaration babiraɗo walla yummiraɗo yo ar' président tribunal ñawa waɗe kayitaji jugement yalta nawa mairie ƴeew ƴeew tan ɗeɗo nden tampere wayi hewde te kadi ka joɓowo ujunere
ouais ka jooɓowo <smacks lips> alay saago ka jaoɓowo wallay ka jooɓowo
ujunere mankude capannayyi mais seedeji ɗi nawɗaɗi a yoɓantuɓe
ouais passe uji mabɓe aller et retour
sa yeeyi a soodat ndiyam
ouais

temedere walla capannayyi capannayyi
a yooɓata
kayit juddu baddata hen ko capannayyi
capannayyi tati
foof ɓuurata temedere
wallay
alors gacca to ponnoɗa wadde temedere jaaha jooɓoya ujunere e quelque walla ujunnaje ɗiɗi
ene ɓuura ɗum ni
ene ɓuura foof ne hen
ouais
donc kayit o kadi so dañama nden tampere foof kadi so dañama bandam en kayit o mofte heewi ɓe namdiɗa yummiraɗo ɗo kayit juddu ɓiite woni wiya koko majji heddo ma yaaha mairie waɗe recherche min de kayit juddu ɓiiyam koko majji ƴewanam ƴewanam sa hawre e mo ganduɗa wona labɗo reedu ƴewantama a addat kayit tan ɓe ƴewa numéro ɓe guddita deftere sa hawre mo laaɓani reedu ƴewantama par ce que tawa yimɓene kewi jarata wiide ne ne acca liggueyji ne e registre ene ene ƴewa kayit ɗeerol par ɗeerol par ɗeerol ƴewa kayit ɓiiye defte no mbayi hewde ni sa ƴewi hitande 2021 joni aɗa jogo hakke defte <hesitation> mahallah yimɓe jibina no hannirta ni defte defte nogas neɗɗo wawa rewde e ɗe ɗon defte fo ne ƴewanma kayit juddu ma donc sa heeɓi kayit juddu no Mamadou Bakary wini waɗɗum kayitaji tati so tawi cukalel guel yonti nande école nawa kayit goto ɗiɗi keddiɗiɗi mofta kowona ɗum ko laamu ngu addi ko wiyete livret de famille livret de famille o sa udditi guel ɗon deftel kala e ɓiiye mo joguiɗa numéro kayit mum juddu nani hen woni an debbajo o joom galle ma sukaɓe ɓe jibinɗa foof numéro uji kayitaji mumen juddu nani hen sa sohli tan ko on nawata livret de famille kadi batten haqqille wona kecce ɗum kadi ne foftina tawa ken teskima kayit juddu gogto mo pewnata o so nawama école so jomum yalti école tan a wawa ruttade école ha keeɓa kayit garɗa fo directeur wiyatma ko kayit ala par ce que ɓe gala joot hakke hakke mille personnes o wawa yiilade kadi kayit ndeke noon ballodiren kayit sa juddu so keeɓama mbaɗe ɗiɗi walla tati mofte no hannirta ni
eyyi kawoy <hesitation> <hesitation>
en gartat surtout e namde ɗe ganduɗa ko gonɗe e sondage ɗe kamɓe ɓe mbi ko beela yimɓeɓe tini chef de quartier walla chef de village ene jogui cahier baɗeteɗo déclaration sukaɓe nden noon on cahier walla darde ndeɗon nde ganduɗa nana e nder guure ɗe ɗum ɗon kadi beete wona ene wallita yimɓeɓe e dañde kayitaji
eyyi Coumboyam no mbiruɗani ko noon ene waɗi ɗo duuɓi ɓennuɗi cahier de chef de quartier e cahier chef de village ne wonno min mi yiiɗum min de gonmi commune nde on saaha cahier ji ne gonno hokkano ko délégué de quartier so tawi wonɗo jinnaɗo o leeli wadde déclaré cukalel guel chef de quartier wiya ko kalade nde yeeyi inde yo nawor carnet muɗum so nawi carnet ɓiɗɗo innama e yeeso muɗum o nodda yummum walla o nodda bamum o wiya taade ɓiɗɗo o jibinama gaare mbaɗenmo déclaré e carnet chef de quartier gaare mbaɗoyenmo déclaré e carnet chef de village ɗin déclaration ngaji ɗi laawol ne rokki chef de quartier yo ya ha mairie walla <hesitation> yo yaa ha mairie o nawora carnet ɗe taw mo ƴettei filiation ngaji jinnaɓeɓe o nawa ɓe mbaɗoye déclaré par ce que déclaration de naissance ko yimɓe tato ha yimɓe nayyo mbawi wadde déclaré ɓiɗɗo bammakko yummakko e sage femme mbaɗɗomo o ngarwinɗomo ene wonde délégué de quartier amma ɗum kadi jinnaɓe makko hen sawdiɓe ne mbawi kaw makko en mbaɗiko en miñiko en mawniko en ene ùvawi wadde déclaré kono ɓeeɗo nayyo kam ɓen kamko d' office yummako bammakko chef de quartier ene wonde maitresse sage femme mbaɗɗomo accouché o ɓen ko laawol hokki ɗumen yo jaa mbaɗoya déclaré ɓen kala mbaɗɗo hen inde mum windete e deftere he ñalawma tel ko sage femme tel waɗimo ɗo déclaré omo addori certificat de d' accouchement ciññinaɗo par sage femme tel ɗum noon ni hay certificat d' accouchement o accete koye deftere he pour en :vra cas ɗum noon ko chance ɓe dokka yooɓe mbat ɗum noon neɗɗo so dañi chance awaɗat profité e nder chance he joni cahier jiɗi ɗeɗo balɗe min kam au sein de la commune de Wourossogui mi yii ɓe gartiri ɗi par ce que mi yiɗi bureau état civil to mi tawi officier d' état civil o ne jogui carnet o wi ɗeɗo carnet nde koɗe gartiraɗe eyyi joni noon mi anda so taw ɓe comisi wadde ɗo véhiculé kono kam mi tawi carnet kam nana e juuɗe makko mi sikku so tawi somin mbaɗi rapproché maaɓe kalanmin nojaari min dutto kadi somin gaari dani min kalana wajiɓe holno ballira beele ne mbawa wadde déclaré par chef de quatier
<hesitation> mawɗo Abdourahmane caggal nde ka conseillé municipal e aussi enen foof en tinino wol hebloji chef de quartier ji ɗiɗo ɗi ganduɗa ko actuellement kamɓe gooni ɓe keblama beele hande o <laughs> kaw Mamadou wi o saaha actuellement carnet jiɗi jiyama mais kamɓe guila deeɓe piila eɓe pooti darade darde gam wallude sukaɓe leegal mabɓe e to banggue déclaration

<laughs> yimɓe yewɓe ene kebla kono keblani gueɗe <laughs> aɗa andi hunde foof kaɗa waɗe yataw aɗa jogui yatawa aɗa jogani ɗum famamuya ɗum kadi ne walla aduna o ɗum ɓuuri webtinande en ɓuurata ɓurrata webtinande en golle men aɗa andi <hesitation> sowiyama tan délégué de quartier enen mbiyata chef de quartier e walla wiyama joom wuuro <smacks lips> ene jogui tan fodde mum ko foti wadde ko foti nafe nafde wuuro neɗɗo wiyetake mawɗo tan tawa ala ko nafata wuuro che chef de village alay saago wooda ko baɗɗa kene ande an aɗa naafa wuuro ngo il faut wooda ko baɗɗa kaɗa mérite i confiance hoolare yimɓe mbaɗema tawa aɗa waɗa hunde ne yiiye tawa aɗa dari no Mamadou Bakary wirini goona e wuuro so teskama wonde inde foof inde foof ne waɗi aɗa jogui karnal ma aɗa webtinani yimɓe nde jogoto kayitaji juddu ma wiye oɗo vraiment nana waɗa gollal joom wuuro <hesitation> to banggue commune aji délégué quartier woni joom wuuro wona kode commune aji ari chef de village itta délégué de quartier lomti joom wuuro <hesitation> délégué de quartier ni ko rôle uji c' est les même rôle sa woni délégué de quartier alay saago wooda paama d' abord holko woni délégué de quartier woda ko naftuɗa woda ko naftuɗa yimɓe ɓe gardiɗa ɓe wona saabu an woni lomto maire e leeɗe he <hesitation> deeke noon <hesitation> kamɓe kamɓe délégué ji quartier ɗi * no mbiɗani ko noon ɓe keblama so so joomum heblama noon yo battin <smacks lips> yo battin par ce que minen gollamen <hesitation> ene ɗeesi nandude golle délégué de quartier hebtunande rewɓe ɓe yo dañ kayitaji juddu alors délégué de quartier so tawi woni <hesitation> ɓingguel jibinama e leegal makko hayso yahani inde omo andi kam won cukalel jibina galle kaari en o yaaha o nawa karnal makko lewru foof lewru foof jibinaɓe foof o renduntu par ce que aɗa andi mawɗo Bakary wima déclaration ko balɗe capanɗe nayyi e joyyi lewru lewru fo aɗa wawi nawde
lewru e balɗe sappo e joyyi

par ce que koye delais normal gonɗa namdoɗa jomum en addu temedere sa namdima jomum addu temedere volet o ko ca volet o ko gratuit kayitaji judduɗi ko capannayyi
min to banggam jarani namdade l' essentiel addanɓe volet 1 mbaɓe cas ɗon ko ligguey mo ganduɗa ko bebɗo

comme ne ko kamɓe jeeyi mairie <laughs>

<laughs> yo jomum wat temedere won totteteɗo volet 1 majjina ko pour toujours wadde foof beele kayitaji juddu ne keddo won dokketeɗo voltet janggo namdoɗa kayit juddu cukalel nguel pour yaaha école o ronka andude ɗo woni wona <hesitation> délégué de qaurtier so tawi woni o win o heeɓi volet o o heeɓi kayit juddu goɗɗo e carnet al makko omo wawi wondude numéro extrait o en cas janggo so yummiraɗo o perdre i kayit juddu taw ne wawi ruttade e makko
officier d' état civil o noon officier d' état <hesitation> jafoɗakam mi ferakima officier d' état civil o wiya ko so tawi carnet délégué de quartier addi carnet cukalel nguel waɗama déclaré ha paari yaltinama kayitaji ɗi numéro kayit juddu o yo winde e carnet he
ayi
pour en cas janggo e jaam so majji <smacks lips> taw eɓe jogui numéro e carnet ɗe
voilà
ɗumne kam kadi ne wallita so tawi neɗɗo joni kayit ma majji an a majji a ala kayit école <smacks lips> a ala kayit galle moon
an

koni foti min de ɓiiyam jibinanoma hikka kono mi anda to beddima kayit o a wallata kam beele yiiya ɗumina o

donc sa yeeyi sa yeeyi to délégué de quartier o o rokkuma numéro o sa yettiam mairie tan mbiyata ko numéro nanggam sa wi numéro nanggam tan tout de suit eɓe gandi deftere ɗo woni wona wona wonta jiilaw
automatiquement
automatiquement eɓe gandi koye nder deftere woni par ce que <smacks lips> koko mbaɗa koko liima nde deftere ko goho ha temedere nde ko temedere ha temedde ɗiɗi ainsi de suit sa addi kayit kayit ko capanɗe jeenayyi o jewanma ko deftere go ha temedere koye nder nden deftere woni wona omo yiilo defte foof donc webtinande golleɗe wallahi kay peeje baɗɗe fayida ne goodi <laughs> ko yimɓe gooni ko ɗoftotako e eɗen profita hen pour wiide <hesitation> délégué de quartier jiɗi yooɓe timmin rôle uji mabɓe ha timm <hesitation> kalaɗa ɗo inde waaɗa yooɓe tinno ɓe mbaɗa foof beela eɓe keeɓa kayitaji jomum ɓe balla jomum par ce que wonɓe ganduɗa kadi debbo tawa wawa yaade joom galle ala ɗo ko an foti yaade ballaɗum heeɓa kayit mum juddu gandana ɗum volet e kayit juddu goto binda numéro extrait o e nder carnat ma janggo kalade o sohli hay so majjini kayitaji kalado sohli so artema o wawi dañde kayit so jomum naati école kadi so école mum weelani yaltoyi janggo o wawa ruttade o wiya directeur ƴewanam kayit so ruttima délégué de quartier makko tout suit kadi omo wawi hebde numéro extrait makko o yaaha mairie o waɗane kayit
sa veut dire délégué de :frea quartier joni firti ko fawru leegal to banggue ɓesgu ma so woni a joguima cahier leegal a kala ɓiɗɗo mo bannoɗa déclaration janggo e jaam kayitaji mum fotani majjude <smacks lips> par ce que aɗana jogui déclaration aɗana jogui numéro o
wallahi
alay saago kamɓene woda darde moɓe daari gam wallude ɓesgu mabɓe par ce que mino so woni saagam sakh pourquoi pas ɓe joɓanta ɓesgu mabɓe par ce que eɓe jogui salaire uji ittude ujunere kala lewru waɗande ɓesgu mum haydra ala ko bonnata

sa renaki ko seeɗa keeɓata o ko hen battata <laughs>
<laughs> eyyi seeɗ aɗa wawi hokkude population ma ne jaranma ɗum

voilà
e wona ñingdeɓe mais o andinde tan kamɓene darde mabɓe famɗani e leeɗe ɗe famɗani e wuuro hoto ɓe pamɗin golle mabɓe surtout min to banggam a haali naane mbiɗa heblo e hebde ko foti wonde ko jiida mais min sowoni mi heblama e laabi ɗi ganduɗa mboɗo wawi wallude rendam mi fadata ha totte ko ponmi wadde ko aahan mi wonata koye essaye de wadde ha goɗɗum ɗum tawakam hen il faut henna ɓe gartira e ɗum hakkillaji mabɓe par ce que sowoni a heblama tan tinnoɗon e tabitinde janggo e jaam sowoni ko poɗɗa andaneko a addanama caggal ɗum tawata ko laawol ngol webti en tout cas min ko ɗum woni conseil mon conseil tamit kala bawɗo wonde chef de quartier e hayso janggo e jaam somi woni chef de quartier aussi ko ɗum ɗon <hesitation> jabɓammi

wonko jinmi haalde e constat momin mbaɗi e nder golle ɗemin mbaɗata ɗe e won ɗomin kawri e ɓe ganduɗa ɓe ko ene jibini debbo o ne jogui cukalel kono noon babiraɗo andaka

beele en jeeye e limore Sénégal yo waɗane kayit

haɗata ɗum hebde kayit par ce que cukalel nguel alors fodde jinnaɗo dañanamo kayit par ce que ko droit jinnaɗo ko droit mo jogui e jinnaɗo yo waɗanmo kayit ko droit mo jogui jinnaɗo yo nannumo jangde ko droit mo jogue jinnaɗo e e gueɗe kewɗe kewɗe kewɗe
sowoni cukalel jibinama jinnaɗo waɗani déclaration omo jogui droit janggo e jaam so mawni o ñawda <laughs> e jinnaɓeɓe e enen <smacks lips> en jettaki ɗon taw kono noon alay saago kaw Mamadou pammina bandiraɓe surtout
<hesitation> ɓinguel nguel jibinama <hesitation> soit to babiraɗo bon o won gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ko koye gurdam he woni

alay saago kadi <hesitation> holle ko wayno Mamadou Bakary en
effect
kadi ganda hen <hesitation> gandal mumen
effectivement Abdourahmane no mbiru ɗonni an e baaɗam Coumba aduna ala fo ko ala e aduna ko ken jiyani tan kono fo nana hen ɓiɗɗo sone jibine o namdaki yo jibine ko Allah addimo
%um <hesitation>
ko Allah addimo omo jogui droit omo jogui devoir omo fotiko wannede par ce que hankkanti o wonti jibinande omo jogui kala droit mo innama aade foti dañde hay so tawi bammakko andaka lawol ne waɗi ɓiɗɗo so jibinama yo ya wadoyo déclaré au niveau de la mairie wonde o jibinama so officier * wi to bammakko woni min ganda to bammakko woni min ganda bammakko taade ɓe ganda bammakko laawol wii ɓiɗɗo yo rokke yettode yummako yo rokke inde so innama hokke inde o rokke yettode yummakko e inde babiraɗo o noon wattake e kayit he waɗete ko sous réserve
c' est ça inde yumma o rek
inde yumma o watte hen e yettode muɗum janggo e jaam so Allah wuurni suuka o ha mawni ha babiraɗo feeñi wi kañum ko ɓiyum ene yiiɗi wadde reconnaitre ɓiyum oɗon kayit nawete tribunal
en duttitto se
dutto tribunal ɓe jaaya juge waɗa autoriser taade babiraɗo o waɗi déclaré ko oɗo woni kañum woni bammakko yo inde makko watte hen
watte hen
o watte e deftere he ɗum ko laawol wi noon kono wonde o ala bammakko tan nawwon to officier d' état cicvil wiya ala mi fewnantamo kayit laawol wiyani noon de laawol wi ko ya fewnanmo kayit kono noon woto wat hen inde babiraɗo janano ko ɗum waɗi saɗa waɗa déclaration naissance wiye kala nde mbaɗɗa déclaré addu carte d' identité bamum cukalel carte d' identité yummum so tawi noon a wii ko kaari jibini babi ɓinguel nguel te aɗa andi kaari jibinani a ƴetti carte mum d' identité a nawi ɗum ko responsabilité ma an yummiraɗo baɗɗo déclaré walla babiraɗo o officier d' état civil n' a rien avoir so tawi noon a ari a wi mi anda mo jibinɗomo mi anda inde bammakko mi anda bammakko min kawruno e laawol tan min mbaɗi goole Sow soɓe min jibini joni noon ɓinguel nguel nani laawol ne wima ya watmo déclaré dokkama inde ma an yummirɗo o sowaɗa déclaré waɗama e deftere he e place babiraɗo o wattake hen haydara so tawi waɗaka hen haydara on jaayat keeɓon kayi moɗon janggo e jaam kala de babiraɗo feñoyi hankkadi wiya yiiɗi wadde reconnaitre ɓiiyum laawol ne hokkimo yo ƴettu kayit o o nawa tribunal o yaada e yummiraɗo o e ɓinguel ngeul o waɗe déclaré o ɓeyde hen ɗum ko laawol wi noon donc cela ne veut dire ko ɓiɗɗo so tawi yummum ala kayit tan non so tawi ɓe ganda bamum tan laawol wi ko wi noon laawol wi omo jogui omo jogui droit
<hesitation> mi weltanima on no fewi
wallay minen ɓuuri weltade
no hojomaji ɗi koko dotta <hesitation> sen kettima * oto mbiɗa waɗa mbiyanmi ko ɓiɗɗo ko dokkal Allah <smacks lips> nden sowonino ko min rokkata hooram alay saago moni foof sowoni ko kañum hokkanno hoore mum tawanno moni foof ne heeɓi ko heewi walla moni foof ene ɗumi nini <coughs> mais noon ɓiɗɗo ko dollal Allah nden kowoni dokkal Allah welma mettuma aɗa foti toppitade ɗum c' ça par ce que ko Allah tagui men e aussi tagui ɓinguel nguel wiide yo rew e Coumba nden noon batten hen hakkillaji no fewi e aussi kadi ene wawi taw jomumen gandano walla kadi ɓen ɓe ganduɗa ko joɗiɓe fewnude kayitaji tawa keeɓani information mbaɗono kaw Maamdou en par ce que alay saago yimɓeɓe ganda humpitoji ene keewi tawa jiida min Coumba wonto gandalam haaɗi ko ɗon kaɗanmi <laughs> janggo e jaam mboɗo wawi sikkude ko nagl ɗon gandal tan woni gandal fofoof tawa won goɗɗo ɓuurɗomi humpitade nden ko wiide tan minokala yo tinno watta hakkille e ɓesgu mum surtout cukalel so jibinama yooɓe tinno ɓe mbaɗoya vum déclaration nde foti nde wonande joguiɗo baaba wonande kadi mo ala baaba kala ɓiɗɗo ne jogui bammum leli yaawi andat bammum c' est ça nden noon <hesitation> Abdourahmane min mbiyatma ko ya waynodir e bandiraɓe e aussi surtout wasiyama fewde e kebgol kayitaji juddu saabu ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kala ɓiɗɗo jibinaɗo yo heeb kayit juddu saabu ko juddu woni foof haade ma yaade janggo e jaam aɗa <hesitation> heeɓa kayit d' identité walla aɗa heeɓa goɗɗum ko juddu o aadi taw&
eyyi ko ko Mamadou Bakary haali ɗum <hesitation> eɗen jettamo vraiment e darde makko ko fate banggue yewtinande <hesitation> yimɓeɓe fannuji kala ko fate banggue ét sa wi état civil o fuɗɗima e nder haala makko gadana <hesitation> o haali no ko fate so jomum sankima ko état civil so jomum jibinama ko état civil

ene hewi <hesitation> heddi ko <hesitation> yimɓeɓe yooɓe ballodir haade wiyama wonde neɗɗo so tawi sohli kayit juddu yo yaa état civil sa jibini ɓiiye tan soit ko hôpital soit ko galle ya waɗan ɗum kayit mi sikku oɗon wasiya ɗum yaaji ɗum yaaji no fewi hande o kala mo heeɓani kayit paama e nder liimore he jeyetake e Sénégal en jii saaha foof recensement aji ne mbaɗe yimɓe ne liimo sukaɓe ne mbaɗe yo jeeh e galleji ene liima yimɓe no foti sukaɓe joguiɗa no foti naggam naggam naggam pour andude Sénégal holno foti yimɓe jogui par ce que programme laamu foof yowti koye population mum il faut anda yimɓe mum ɗo tolni sukaɓe no pooti rewɓe no pooti worɓe nopooti mawɓe no pooti e gueɗe baaɗe hono noon ɗum noon ko wiide yimɓeɓe yooɓe tinno monikala yo tinno ƴeewa kayit ɓe mbasa fadde tan ha audience forêt en kala audience forêt baɗɗo cikkata hay goto meeɗa dañde kayit yooɓe ballodir so jibinama yo waɗane kayit yimɓe pofta ko ɗum wasiko o waisya tan woni ko ko ko ballodi <hesitation> mbiyanmi yimɓeɓe teede kadi eɗen jogui wuuro foof wuuro foof hono Mamadou Bakary en nanɗon wuuru foof kono Mamadou Bakary en nanɗon sa sohli kala gueɗe ko fate e banggue aduna aduna ma aɗa wawi <hesitation> yaade to jomum en kalanma no poɗɗa wadde ha keeɓa ko jiɗɗa ko eyyi <smacks lips> ko wiide tan kamɓene kamɓe ɗum * yo Allah jutnu gurdam mabɓe jokkere enɗam eyyi ko yimɓe ɓe gandaɗa ɓe ɓe balli ɗo ha caggal leydi kala cohluɗo kayit ko ma nodda ɗum noon ko ballodiren enen foof ɓamtare kadi ɓe mbi wonata koye junngo jomum ko poɗɗa wadde ko so yonti an a waɗat aɗa jogui <smacks lips> ɓe wawɓe waɗandema ɗum hoccu ɓe mbaɗanma

e mbaynigu ma min beltima hen no fewi aussi <clears throat> saaga amen taw ko waktuji ɗiɗi yimɓe joɗotoɗo ene jewta mais noon e kala fannu inchallah ma en ƴew yewtude hen no hannirta ni
absolument eyyi min ko mbasiytomi tan ko avant tout d' abord haademi wasiyade ko yidde wadde on remercier onoon radio Timtimol e daarde nde daariɗon <hesitation> rendo ngo fuɗɗi koye cer <hesitation> ceerno Alassane Dia e an an Coumba e dendagal bandiraɓe ɓe gonduɗon ɓe oɗon daari jamma e ñalawma yidde wallude population o yidde wallude rendo ngo ko ɗum radio communautaire nafata findinde yimɓe wallude yimɓe uddidde aussi jomum en gaare kolle bandiraɓe holno mballodirta ko ɗum nawrata ko ɗum woni développement par ce que ɗum ɗo dal des passé ɗum alano nden en gandano en gandano média en gandano radio ji ko radio Sénégal tan keɗotoɗen joni Allah addani en e deuxiément ko mbasotomi mbasotomi guila e dow hooram ɗum ɗo ko enen foof ndendi ɗum wona min tan won yimɓe nanɗo ɓuuri min humpitade affaire galɗo gandal min kalataɗo ngal ɓuuri min andude ɓuuri min wawde yide emin mbaɗiɓe <hesitation> lancé un appel kala kone fewna kala kone walla kala kone ɓeyɗa yooɓe ngaar mballodiren e maɓɓe ɗo hakkillaji men kaaɗi foof hakkilaji mabɓe judɗi ɗi ɓe gaara ɓe ɓeydana en hen goto andiko ko ɗiɗi ɓuuri enen fo mbalodirene miijo ɗum ɗo e iniciative meɗen ko wallude population ngaji ɗi wallude population noon wona wallude *ko wallude hoore muɗum sa walli population mballuɗa ko hoorema par ce que sa walli mo andano ma andu janggo e jaam kadi andina mo andano onoon foo mballodiron hen eyyi ko yidde tan wiide affaire banggal état civil neɗɗo fo no mbirunomi ni tan ko hunde nde ganduɗa trés sensible ko hunde wande fayida no fewi kala dañɗo yo naggu kala nagguɗo yo naggu han tiiɗa <smacks lips> par ce que ɗo joni to kaldeten ɗo hadam nande e studio o won nodduɗomi wikam carte mum dentité majji ala kayit mum juddu ala passport mum ala haydara i mbimi kaw an koy a weeɓani wallude koy wowi kay komi ɗannima mi accci carte am dentité gallamen walla mi acci toon kayitam juddu joni noon taade majji mami nel gallamen ɓe gandanma kayit o beele aɗa yiilonomi kono mi ala haydara no no Sowoɓe ɓe mbaɗata ni mi ala hayadar heeɓata debbo o wi eyyi joni noon kam mim mi yimo joni mi acci toon mi ƴewa no baɗirɗen min naati archive aji ɗi naaten e centre uji ɗi ƴewen andi ƴum ƴon foof ko tampere

ko ɗum ɗon yo bandiraɓe yoɓe tinno tan kala joguiɗo hen yo moftu kala mo ala yo yiiloyo so yilima so addi yo moftu eyyi <smacks lips> ko ɗum ɗon vraiment Coumba min mbaɗi on remercier no fewi min jetti on vraiment no iniciative mo jogui ɗon o e ballal ngal ballo ton population ngal yo Allah wallu
jarama
yo Allah nawru radio ngo yesso no fewi

nden en beltanima kaw meɗen Mamadou Bakary konté en beltanima mawɗo Abdrahmane Ba en jettiɓe en jariɓe kono noon eɗen ñaago population par ce que sen ji en gudditani ɓoggol ngol eɗen gandi koɓe kaalata ko ko nafoore mere mere nden en ñaguima bandiraɓe foof yafuya to banggue ɓoggol ngol kono gandinen ɓe e kala saaha nchallah ma en bismoɗo kaw Mamadou ma en bismoɗo kamɓe fo ɓe mbawa kadi yewtande en par ce que hande o alay saago ganden to mbawɗen wallude ɓesguji men ha janggo e jaam nafoore ɓeydo saabu cukalel so jibinama waɗaka déclaration yonti won e sahaaji ma addu caɗele nden bandiraɓe beltanima kaw meɗen Mamadou Bakary Konté en beltanima on mo ganduɗa ko Abdouramane Ba * en jettiɓe en jaariɓe yewtere men wonno ko to banggue kebgol kayitaji juddu nden noon musidɓe tedduɓe yewtere men ɓamtare ndeema toɓɓere men arore jewteten ko fewti e dowlingol gollal debbo walla mbiyen sembinde gollal debbo nden noon namde gonɗe e sondage ɗe manam namde gonɗe e tongode 32 824 45 59 koni lelori ɓe mbi ko beele aɗa gonɗini rewɓeɓe ene mbawi hebde jeytare mumen to banggue faggudu no hannirta ni so aɗa gonɗini rewɓeɓe ene mbawi hebde jeytare mumen to banggue faggudu ñoƴƴu goho so tawi a gonɗinani rewɓe ina mbawi hebde jeytare mumen to banggue faggudu ñoƴƴu ɗiɗi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 walla mbiyen capanɗe tati e ɗiɗi temedde jeetati e nogas e nayyi capanɗe nayyi e joyyi capanɗe joyyi e jeenayyi nden tonggode a bippat atn nde nodditma caggal ɗeɗo namde mbawa jabtade hen no hannirta ni nden musidɓe tedduɓe en beltanima fofoof en jetti fofoof ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon banimon debbo ɓingguel yummon Couba Hamady Ba to karallagal ko Oumar Sall ko gorko mo ganna on jettama on jarama